Amiliya paɣa ka o ʒi kuɣu zuɣu ka gbubi chɛrigi paya ka parantɛ paya ka gbambili tamya ka suu paya ka kurifooti ʒɛya ka sala bɛ di puuni ka duɣu tamya ka kuriga nim bɛ teebuli maa loŋni

Paɣaba anahi ka niraba ayi ʒi kpalansi ka yino gbubi kpalaŋ o nuuni ka yino ʒi dalibila ka niraba ata kpabi bihi ka yino gbubi katalɛm o nuuni ka mori doya ka tihi sa bi nyaanga

Tumtumdiba ka bi ʒɛ bayaɣari puuni ka tankpaɣu doya ka bi gbubi parantɛ nima ka shab gbubi shoovuli nima ka paip biɛni ka tihi sa bi nyaanga ka gbambili ʒɛ bi tooni

Paɣaba namda nim n shɛbi shɛbiya ka niɛma bɛ roba ni gba ʒɛ n baɣali ka dabba namda nim bɛ di nyaanga ka gba shɛbi shɛbi ya ka katalɛm bɛ di nyaanga

Sarati n niŋ palli zuɣu ka paɣa gbubi o bia ʒiya kuhura ka chɛchɛ doya ka so ʒiya ŋmaariba foto ka shikuru bihi ayi ʒɛya ka kolba nim doya ka roba doya ka moto gba doya ka loori ʒɛya ka tihi saya

Paɣaba namda nima ka di shɛbiya di nyɛla zaɣ bobli ka niɛma pa n baɣali ka dabba namda nim bɛ di nyanga ka katalɛm biɛni ka takoro biɛni

Tumtumdiba ka bi bɛ boɣali ni ka piri namda muna ka kom doya ka tankpaɣu do bi nyaanga ka mashin ʒɛya ka yino gbubi shoovuli ka mori doya ka tihi bɛ bi nyaanga

Silmiin paɣa ka bihi gbubo ʒɛya ka yili ʒɛya ka puni biɛni ka dari saya ka chɛmsi biɛni ka laati pool biɛni

Sarati n niŋ Palli zuɣu ka paɣa doya kuhura ka gbubi o bia ka chɛchɛ doya ka laati ʒɛya ka kolba nim doya ka moto doya ka loori ʒɛya ka so ʒiya ŋmaariba ka shikuru bihi ʒɛya

Tumtumdiba ka bi bɛ boɣali ni ka kom doya ka bi piri namda nima ka gbambihi ʒɛya ka paipu nim biɛni ka kuɣusi ʒɛya ka so tam kunikuni zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka tihi ʒɛ bi nyaanga

Paɣaba namda nim n shɛbi shɛbiya ka niɛma gba bɛ roba ni n ʒɛ n baɣali ka dabba namda nim bɛ di nyaanga ka di gba shɛbi shɛbiya ka katalɛm ʒɛya baɣali

Paɣa ka o ʒiya duɣura ka teebuli ʒɛya ka parantɛ tam dizuɣu ka suu paya ka gbambili gba paya ka o gbubi chɛriga ka kurifooti ʒɛya ka buɣum bɛ di puuni ka duɣu tam puuni ka kuriga nim bɛ teebuli maa loŋni

Silmiin paɣa ka bihi gbubo ʒɛya bihi maa bihi ayobu niraba anahi nyɛla paɣaba ka ninvuɣu yino nyɛ doo ka bi za yili sambanni ka shitɔɣu biɛni ka pool nim saya ka dundoli biɛni ka chɛmsi biɛni